Daro adati aaho ketha gido geli uttida. Asati sintha ha duge shiiqi utidayta gidishin guyera asi banda diza oydey woyko pace diza oydey daroy beetes. He oydezika medhozi salo mala medhoy dizaysako.

Hayisan daro awati shiqidi eidaynee utiday isita gidope issi wazi eqides eqoyisika ba hupheza qophe woxidies bollara laxanaza qopheza bolla gulutides

Hsyssn daro asathi eqida istha gidon paranja addeykka dees isthape guyebagara daro asatja misoley dhoqi gidi pude keelethidi wuyko meeshethidi uthidasysa bolla dees isthape miye bagata Thppiya bandiray eqides.

Hayssa daro asati shiiqidi issippeththetan deetees. Istti diza asadankka keehippe poo7oy bollara xomppi uttidees. Istti dizayssi omarssa saate gidoyssi izi dhummaso gidoyssan, dhuma gidin bollara xomppetoyssan lo7i eretees.

Hayisan daro asati deettes istabe ha baggara issinazi be duunan zaye geetettiza miishaza wothides hessi he miishazikka yetha yexishin woykko asati ka ishin min'ishin yeexettiza oykko oosettiza yetha miishatappe issinazako

Hayssan keehippe daro asati shiiqidi eqidinne seelettidi mayidi deettes hessika isti dizayssi asazi woykko derezasi go7a immiza keeththaza giddonko istafe mille baggara gaammo dunguza mayida asatikka beettetes.

Hayssan keehippe daro asati issibetethan kezida istafe daro baggatikka gammo dunguza malatiza may7onne gammo dunguza mayda aawatikka deettes izatiyoppe baggayti be kushen fara cira oykkida

daro asati booththa may7o maydi ogera yishe deettes isti mayda mayozikka keeype aleqonne seelo may7okko isti paydon keeype daro gidishin ogeza kumidi yeettes istafe gede baggara giddon booththa booththa lanxela oykkidasikka dees

Hayssan daro asati shiiqidi uttida istika keype ka7a yuushida woykko caali ekkida aawatakko guye baggara issi addey eqqides izikka karetha may7o may7ides isti uttidi bessintha ha zaarida.

Hayssan daro asati parazo togidi deettes istika parazoza keype lo7iza hunetan koorida istas iliphe saara diza koorazikka woykko xillata malay dadi toyssikka zo7o medhokko parazota giddon zo7o paraynne booththa paraykka dees

hayssan keehippe aduqizanne lo7ida santhe mana woykko cililo keeththi beettes he keeththazeska gede guyeththozi keehippe adussekko izappe pude baggara gashe gash daro keeththetikka deettes

Ayssan oyddo asati eqqida istafe goyenka qimmadanne iitada diza keeththi issi keeththi dawus izakka keeththazi hani dizasoppe tooketada gede guye shiiqada dawus izikka gede baggaranne duge baggara uuthi kammin qoteti iza giddo gelute.

Hayssan daro asati beettettes istafe nam'ati guppishe woykko durishe deettes ista i pude dhoqo gidi guppidi carko bolla shempi ottida issiyadey garsen gadizan eqqidi guye keeththa bolla zempotides.

Daro asati issi betethan gelidi derey woykko shooroynne dumma dumma asati gelidi zoretizanne be qofa issayssara laamettiza woykko dubbushiza soozan uttida istika be qoodhen benaa erisiza woraqata aaththida.

Daro asaay esipeththan soza gidon weyko keththaza gelidi utida estape sinththa bagara nau asati lo'oi weyko maran betisha gidishshin esii machane esii nazi atuma weyko adee asa'aco.

Asati issipe utidi be sinta gede zaridi sinte xelishe de'etes hesika besizaysi istape sintera utida asi ista tamarsishe woy istas yotishene ista zarishe din isti he yo'oza ekishe dizaysako.

hayssan daro asati issi keeththe giddo kumidi deettes istika ooththishe didayssi zoreteth woykko dubbusha woy duulatanne be qofaza issa issas laameteth issa issafe tamaronne issa issa tamarso bolla deettes

Hayssan uttida asatappe heedzdzati gaammo dunguza mayo maarara loethi mayda istafe giddo baggara uttoyssikka gaaththara qoodhe bolla mayde shin bollara hara mayon kammi qottidi woykko gaath gesthidi genthi woththides.

Hayssan issi addey uttides izikka salo mala may'o may'ides be sinthan waraqataka woththides be buuche lo'ethidikka qanxisides hu'ezikka tiishama gede gelidayssakko qoodhezikka aarisi ayfesos kaarisekko.

hayssan daro asati uttidettes istika uttidayssi zoretishi woykko issi hayssara duulatishinne be qofa laamettishekko hessaysi ooththizayssi issimetoy deren kezidayssa woykko be qoppidayssa polanas giidikko.

Hayssan gammo bayra aawati issife shiiqidi beettettes istika bedere woga bonchiza may7o mayda be kushenka be xambaroza woykko guufezekka oykkida be bolla uzunxewuttishin goodiza paracirakka oykkida.

issi addey gaammo dunguza may7o garserakka bolla hu7enka qoodhezanka caacides izi qasse bees issi kusheza woykko hadirsa kushezan diza issi biradha dhoqu isti woththides he biradhafe issinan worqe athides

hayssan asati shiiqidi beettetes isti shiiqidayssas ayfe qofay woykko ayfe gaasoyka issay issara zoretidi waanidi diccan woykko waani dane giza qofa bolla zoretidi issipetethan daanasko

Hayti gaammo zoone giddon diza bayra asata gidoys beettes istika zooneza giddon diza meto birshanas issife shiiqidi duulata bolla deettes istafe bayra bayra asati sinthe adhide asazas lo7o qofa immishenne tamarsishe beettetes.

kehippe daro asati issiso giddo gele uttidi zoretethan woykko duulata bolla deettes istafe sinthe baggara gede kumuttidayti maca gidishin pude guyezanka dizayti macakko istafe baggayti bewu7a piccidi yedda gida

Kehippe daro guche asati huphen wothida hesi guchezika gamo woga bessiza mishatappe issako hesa gucha wothiza asati daro halaqanne sunthu suumida asatako woyko dakonta, zumanta getetiza asatako.

Oyddu asati deetes, istappe issiniya aayo issinazi aawako, aayiya woykko maccashiya be ki'on na'a idimadus; isti wurikka mayida mayozi boothunne issi medhoko.

Daro mayti woyko yelagati gelidi issipetetha ka'ishe gupisjenne micishe deetes istappe gido aadhada issi maca Naya min'ashe woyko durashe dizara beetaws. Isti wuritika bootha mayo mayidi seeleyida.

nam7u macashati eqqida ista sinthanka issi shuchchi dawus he shuchchiyaka eqqa dizaarukko izakka sit gaada pude adussekko asatas hu7e ginakka gakkada eqqadus woy gakka uttadus

hayssan issi inda woykko issi macashiya tukke essada tukkeza yabana oykkada sinen qolashe dawus izakka be hu7a gooza ooththadus hessika iza ooththa hi dizays gaammo wagan diza woykko gaammo deren diza siiqotetha bessishe asati issife oyiza tukkeza essawus

hayssa sohozanni daro asati dizayta gidishin ista giddon oyddati maca nam7ati adde woykko attumakko istafe issi macara issi adde zaranne gashe naazara sinthera deettes aawazi naaza idimmidi ki7on essi wothides

Maaze biheraawi park cifetibiit geedi xaafettida caafey amarathora dees hessika maaze parke geetettizayssa iza giddon daro do'a qommoti woykko daro kareme doosati aqizayssanne asay beyanaun amottiza parkeza yootizayssakko

issi keeththi dees keeththazas nam'u ibithey issi bolla gordettizays woykko ibixettizayssi dees izara qasse issi nay oykketidi woykko zoonozara ha mokkidi eqqides iza sinthan gashe yarkaney tucettidikka dees

hayssan asati dumma dumma mayota daddishe deettes may7oza giddora quxaridi woykko qacinaza aaththidi mooqera xongi xongi daddishe deettes ha oosozikka gaammon oohthettiza ooso qommotappe issinazanne daro demmisha demisizayssakko

Hayssa asazi issife shiiqidi tama woykko xompe xuugishe dees hayssika nu zoonen woy gaammo biittan diza wogatappe issinazakko asazi laythabe layth shaacidi yoo masqala gishe tamaza xuugizayssa bessees

dumma dumma may7oti bayzettanas shiiqidi eqqida istika ashshangulute geetettayssa bolla mayetidi dizaynne bollan pude qaaphettidi biratanne mitha bolla dizaysbetes he mayoza bayzizadeykka issi asi giddon uttides

Hayssan heedzdzu nayti eqqida isti wurtikka gashena woykko guutha nakko wuriti qasse heedzdzikka attuma naakko istafe issay keeththas zoono bolla keze eqqides nam7ati ani bagga shiiqidi sharphezan eqqida.

hayssan issi pidaley xaafeti uttidees izikka ti geetettiza pidalekko izi xaafetoyssi booththa medhorakko izappe gede baggas qasse saleda mala izi ichoosozi woy uttosozi karetha medhokko

Haayssan lo'o lo'o miizati deettes he miizatikka maaththa miizikko issti maaththa miizi gidoyssa ista dhanthazi gitatoys woykko wondzdzidinne maathas kumi uttoys erisees isti wuritikka masara medhdhora deettes

Hayssa daro asati eqqida istika be guyera bayndira essida he asatikka ooththizayssi maabiraate woykko koronte geetettizayssara gaaggidanne oykettida metoti derezan diikko iza birshidinne iza pacey diikko kunthizaytakko.

Hayssan daro asati uttida ista sinthanka ciishshey uttides isti sife uttidi haasayishe woykko uzoretishe deettes isti haasayizayssika koronte woykko maaburaate geetettizayssara oykettida meto woykko miishe birshana.

Nam7u asati uttida isti uttida oydezikka keeype aleqonne lo7o hanotan ooththettida oydeekko isti dizasoozikka keeype lo7izanne wochishinka ammusidi utta utta giza oydeekko.

hayssan keype gita biratay qashereti dizayssi beettees izaachanka iza ooththiza woykko lo7ethiza addey eqqides hissika mabrati woykko koronte laalizaso woykko ingilizathora tiransporomere asas giidi xeygizaso

Itiophiya yetadashi hayl maamma giza xaafe xaafi amarathora woththidi izappe goye baggara issiya debees eqqides izikka duuna pooqidi haasaya haasayishe dees izappe goye baggazikka keeyppe lo7iza direkko.

hayssan asati issife shiiqidi garsen eqqida bolla kezidikka issi asi koronte qachishi dees izi qachishi dizayska ingilizathora tiransformere geettessa gidishin nu qaalara aaththizayssa guusskko izan yiidi korontezi shempidi dummaso dummaso laalettizayssakko

Issi addey koronte lo7ethishe dees izikka koronteza tuussaza woykka tuuqeza bolla kezibidi dees iza bolla daro shuboti gedera ahara gede bizayssaka qachidi issi bolla yiicishenne gaden wodhdhidi ase qoonta mala ooththishe dee.

Ye gibirna iqawoch bidir gizza xafey amarathora xafeti uttidess. He xafeyka boththa qalamera xafedides the zappe mille bagara issi Adey eqiddes. Iza ochchankka gadde goyza kamekka Des.

Haysan Dumma dumma waraqatayi derezasi ootho oothizaysi shiqi utidaysi Izappe xade bagara ingilizathora Tax gid xafetidaysi Des. Hessa guusi nu qalara giira guusuko giraza waraqataka issi bolla doreti Des

Hayisani dumma dumma birara gaketida osota oththizasoyi deesi izikka hai Wode ogeni woyikkoha Wode asazi wanida oge goetize gizayisani bira issi asappe hara asasi hedanasinnen aththanasi betiza ogeza beesesi

hayssan issi addey uttides izikka be sinthan waraqata woththides he addezi ooththizayssikka dumma dumma biratara woykko miishatara gaagettida woy biraranne miishara oyketethinne matatethi diza miishata ooththe

hayssan gede henira gita woykko lo7onne aleqe uttida keeththi beettes he keeththazikka bira woykko miisha geetettidayssara diza metoy diikko birshizanne izara gaagetida metota ooththo bolla peishizayssak

Keehipe lo7iza malalizanne aleqo keeththay dees he keeththa giddonka ha7i wode utethati woykko ha7i wode asi go7ettiza oydeti sooza giddon deettes gede baggarakka seki girgidaza bolla poo7oy keype poo7e.

nam7u asati eqqida istafe guye baggara keeththa bolla daroson xaafey xaafetti dees he xaafezikka amarathoranne ingilizathora dizayssakko izikka abisiniya banke giidi he bankesa yootizayssakko xaafetoys

awash banke giza banke keeththa sunthay caafetu uttides hissi he banke keeththaska ooththizayssi bira asati shiishshidi izan efidi bees uwothidinne buqoridi izappe ekkidikkidi go7ettanas maaddizayssa

awaash banki giza xaafey bollara xaafeti uttides izappe garsen woykko iza sinthan daro asati uttida he asatappe ha baggara dumma dumma baytettiza miishata misileykka beettees he misilezikka heedzdzuson shaaketidi dees

Dere asas dumma dumma go'a immiza keeththi beettes iza sinthanka asazas ooththiza woykko go7aza immiza asatikka deettes he keeththas wochishin banke keeththe woykko bira oykkizanne bira asas woththidi immiza keeththaza malate.

hayssa sohoza giddon asi daro ybeettes ista achchan qasse mithi issinakka diccashe dizaara dawus he mithaza sinthanka sineynne hara hara daro miishatikka bettettes

Issi komputere oykkida indiya dawus gedera sekehen wursetsarakka haradey oykki uttides ista achchan uttida asati waraqata xaafizaynne nababizay gishe istafe giddo baggara de'ettes.

hayssa daro asati eqqida istafe sinthe baggarakka issi addey eqqides izikka bezukkon ba ora dees he addezi ooththozikka izas tamay woykko korontey cuugetidinne asaza bolla meto gasishin gakkidi toysonne eso

hayssan asati poolise malatizayti deettes isti dizasozikka gadizi keype maatas cililidi dolizayssakko istika be kushen tubbo oykkidi haaththe lo7ethi gede xanqisishe woykko gufisidi yeddishe deettes be wonka qoofi woththida

Haysan Daro Asati Eqida Izetika Ba sintha ha Zarida Hara Gede Izeta Baga Issi Adezika Simidi Eqides Izika Bes Geshara Mayida Mayozika Salo medho Woyko Salo mela Mayoko

Hayssan kawossu issi keththey woyko giitanne dhoqqa giddida keththey kexxetishe dess iza kexxiza keththa hiilanchchati woyko eranchatikka garsezan masiddi woyko qanxidi birattaza lo'eththishe de'ettes.

Hayssi kehippe lo'izane giita giita giddida keththa qommoti bettetes hayssi ha keththazikka kawo keththa giidishin iiza yuushozza yuuyi adhdhanawu ciilila miththati tokketida izzappe geede baggara dhumma sharaykka saalo bolla dessi.

Kehipe Gitane daro gidida duma duma kawO henthati kethati Betosona izape Sinthe baganka Kamey eqides He kamezika kawO Kame gidoysi eretes iza acharaka daro Asati hanetes

Issi adeti uridesi , izasi hu'ezi liphesora bo'ako, guyera diza isikezaka qanxisidesi, hadirsa baga haytheza ha zaaridesi, duna metetshaza woyko som'oza pooqidi acheza besi utidesi.

Hayssan gita gita kawo hinxxati beetetees. Ha hinxxaza giddonkka asati dumma dumma ooso oothizayssakko . Izappe guye bagara cilila mithikka dees.mithata bollakka xaaxeetidi koronte poo7ishe dees.

Issi kawo keeththa bolla tophiya bandiray googi adhdhanaun qachettidi woykko siketidi mayzeti uttides izas sinthazanka he bandiraza kessiza addey pude mitha bolla qaaphishe dees iza milera eqqo addezikka gashe bandira oykkidi dees.

Keeype dhoqanne gita gidida kawo keeththi beettees izappe garsizanka keype daro asi issiso shiiqidi haara wochchishin ace mala gididi dees keeththazikka pooqekko bollara kaarazikka birata pooseteyssakko

Hayssan daro asati issife yiidi eqqida isti eqqidasozaka hinera anira lo7ethidi asi bollarakka gede qachidi aleqesidinne lo7ethi wothidayssa garsan isti eqqidi ooratha ogey oosettidayssa anjisishe deettes.

hayssan issi keeththi goye baggara bettes he keeththazikka kawo keeththekko iza sinthanka he keeththaza wosti keexanakkon keexxiti ayay ooththanakko gizayssa zoretiza kawo oosanchati eqqidi beettetes

hayssan kawo keeththi guyera beettes he keeththiza sinthanka be dere qoncisizanne be dere bonchisiza asati eqqida istika be kushen be dere bandira woykko tophiya bandiraza dhoqu histidi bessishe oykkida

hayssan kiyayppe dhoqa keeththi beettes he keeththazikka pooqe geetettizayssakko izikka mangiste keeththe gidoys eretees izas nam7u qommo qalamey tiyettidi woykko gorpe tibi dizayssakka beettes

issan asati kawo keeththa giddo woykko kiyayppe lo7iza so giddo gelidi eqqida istika issibetethan eqqida asatakko he asatikka lo7o hu7era dizayta woykko tamaridanne era geetettida asati shiiqidaytakko

Hyssan keype gitanne dhoqa gidida keeththi beettes he keeththazikka pooqe geetettizayssakko hessika dumma dumma kawo oothanchati izan gelidi ooththizayssanne dereza giddon issi metoy diikko izan zorettidi tamarizasati birshizasokko.

asati issife gelidi issison uttida istika duulatan dizayssi eretes izappe sinthe baggara dizayti daroti macako he macatikka sintherautoyti paydon ichashu gidishin ista millerakkayss deybette

Haysan asati akimey kethan woyko hospitale kethan betetes istape guye bagara daro dhale qomoti lic'etidi doreti wotida sintera issi adey akimetana be'idaysi utides heni bagara akimiya ha ala utadus.

Issi asi ichizes izika atuma na'ako izi be'asika harigacheko woykko harigiza asako izi liphezane kusheza qashetidi woyi gozetidi de'es iza be'izane nanigiza asi izape guye baggara uttides.

Haysan issi adey woyko issi akimey dees izi issi aawa be sinthan uttisides aawoza bira'eka narpera vadi likidi adeza kusheza bollappe keziza suutha ekidi wo hana gishe dees

Oyddu asati be sinththe ha zaaridi eeqqida isti wurettikka waraqata be kushshen oykida istappe hedzdzattiikka huphphe bolla anjjetishe woththiza qoope woththida istappe osachcha milera do addezi paranjakko.

hayssan daro asati eqqidayta gidishin istafe sinthe baggara diza issi paaranja macashayra issi abasha addesara eqqida istafe addezi oshicha baggara deessinne donguzakoote may7des

Hayssani issi maccashiya zin7adus. Izakka dizasozi aakime sooko iza be kusheza qashettada woykko goozettada uttadus. Izi nayka izi achi bidi izi mille sora eqqides.

Hayssan daro asati eqqida istika aakimetakko istika dumma dumma mayo woykko be ooththiza ooththoza bolla biza mayo mayda istafe issa be marka waraqaata be kushen oykkidi be toho bolla gulbatides.

Hayssan nam'u baggarakka keeththi beettees he keeththazikka assi hargidi biidi akimettiza akime keeththi woykko hospitaale geetettidi xeeygettizayssakko hessika go'izayssi issi assi hargidi biikko dhale immidinne narpe cadidi paathanaskko

Hayssan akime keeththi woykko hospitaale gizayssi beettees izas sunthazikka balcha hospitaale gizayssakko izi dizayssakka oroshiya deren woykko kare deren dizayssakko hayssa pudera qasseka mithi togetidi gaaththan cilile.

Issi addey eqqides izi karetha may'o ma'ides be mayozakka qulpera gordides ayfesozi booththu woykko aarisekko guye baggara xaafey xaafettidi dizays keeththa bolla dees.

issi harganchay may7o mayada qoodhera laxana mala booththa miishe caacada be ho7e bollaka goosse qachada akimettana baada akimeso algaza bolla uttadus izakka be ayfeza gede deraqada guye bagga xeellawus.

hayssan daro asati uttidettes isti diza keeththazikka aakime keeththikko isti asati biidikka aakamettana woykko aakimes biidi uttidizayssa bessees izappe issi indiya aakamethana naa idimmadus

oyddu asati eqqida istafe issi addeza sinthan daro woraqatay dooretu uttides izi izappe ekkida ekkidi issi woraqata gede asata zimmees asati heedzdzu asati issi woraqata be kishen issifetethan oykkida

Hayssa daro asati eqqida istafe hadirsa baggara nam7u macashati deettes oshicha baggara oyddo addeti beettettes oyddo addetappe gu7erakka issi macashi ka7a kunthidaranne hu7e pixada bizaara dawus.

hayssan asati akimeson woykko hospitaale giddon deettes issi harganchay woy hargiza asi alga bolla uttides iza qasseka goyera issi macashiya oykkada dhoqu yssada may7oza gaththashe dawus izis kushezanka narpe eqqi utide

Hayssan asati ooththishe deettes he isti ooththiza soozikka akime keeththi geetettizayssakko iza giddonka akimetinne dumma dumma akamettanas bidasatikka bettetees akamettana bidasati zin'iza algaykka uttides.

Hayssan asati akamo woykko akime keeththa geluttida izappe harganchay alga bolla dhichidees issi indiya qasseka dhichidayssa kushera bochchada beyashe woykko xeellashe dawus.

daro asati hayssanne hantishe deettes istafe sinthera yizayssi ista kaalethie kiriyees izikka booththa may7o bollara may7idi garsera salo malatho giza githe gixidees izappe gede baggara oshicha baggara issi macay yashe dawus

Hayssan asati kehippe daaro asay issipe shiqqida isttika wuritika gamo dungguzara walaketida mayo mayyida istappe baggay huphphenka gammo dunguza qoppe woththida gadezan maata lalidi iza bollara hanetetes.

Hayissan diza keththaz bettes izika dere asazas dumma dumma go'a imiza keththekko izappe bolla baggara karazikka dunkane getetizayssakko asati be sinththen gamo dungiza mayo qaphphi woththdi asazas be imiza oththoza oththishe dettes

Ayko miishi madabare malan qashetidi duunan siha sikethidaatho giidi woyko qacheretidi uthides he madabarezika issi bolla licetides izi licetoyka nam'u sohon gidishin issi bola heezi heezi dees.

Hayssan ooraththi keexetiza keeththi woykko pooqey deesi. Izapoe mille baggara iza keexxishin qanxxereti,meqeretinne duuxeretidi kezida miththazi issi bolla dooreti woykko licetidi pude duuleti uttides.

Hayssan beettizay issi waraqatay qaaphphetidi woykko miththa bolla kaqetidi uttides. Izi kaqeto miththazikka duge gaden geli uttides. Izikka yootizayssi dumma dumma ooththota ooththizayssanne ooththota doomisizasohoy dizayssakko.

Hayssan daro asati yizayta gidishin tophiya kawo abi sinthadhidi kaalethees istika deres koshshiza ooththota ooththanas zorettidi woykko issippe haasayettidi ha7i dereza giddo yuuyi wochchana kezishe deettes.

Hayssan diza asathi issibetheththan kezidi be heeran diza metho birshsho bolla woykko waanna waanna baaso ooso gizaytha ooththishe deeththes; istha i ooththishe dizayssi oge lo7etho woykko oge giigissokko.

hayssan issi keeththi hanira gitay beettishin iza millerakka gashe keeththi keeththi dees gita keeththaza zoonozan issi addey uttides he keeththazikka asas dumma dumma go'a immizaytappe issinazakko izikka birara gagetia ooso ooththiza awash banke geettidayssakko

hayssan asati daro asi ogera gede hantishe dees istafe mille baggarakka daro kaametinne daro keeththatikka beettettes asati ogezara ha baggayti shi baggayti gede beettes ogezikka asfalte woykko meesho ogekko

Hayssan eqqida asati beettetes he asatikka derezan waanna waanna koshshiza woykko ayfe ayfe gididi koshshiza ooththota ooththisizanne asazi ooththana ogeza bessiza woykko asazas oosoza hanotaza yootiza satakko

kehippe daro keeththi issi sora duge licete uttides keeththadas bollara gorpeto qalamezi woykko medhozikka zo7i ekkidayssakko izappe giddo baggara baggara cilelanne lo7iza mithi kumi uttides.

hayssan keehippe gita keeththi beettees hessika ooththo doomisiza keeththekko izas zooneza bolla heedzdzu qommo woykko heedzdzuson tophiya bayndiray eqqides izappe giddo zanadhi adhdhi cillila mithikka dolees izikka guutotutayssa

Hayssara daro asati salpettidi woykko bude zooronni hantidi yishe deettes isti wurotikka gaammo dungoza qolle woykko gashe pooxa mala qoodhe bolla yeggida istafe sinthara bizades salo mala qoofekka hu'en woththides.

Daro mithi beettes mithazi gadeza giddon aadhdhe adhdhe eqqidayssa woykko laalami dizayssa gidishin iza girsara cilelanne keype lo7iza maatay cippi giidi dolees izappe gede baggara gita keeththi buro keexettishe dees.

Tophphiya bandira misiley be'etees. He bandirazaska heezzu qoomo qalameti huphphee duchaakka gakanawu de'etees. Huphphera cilillo giddon tooccenne duchara zo'oko diza issa, isstapee issinoza issinazayss iza gidiza birshsheti de'ees.

Issi addey hayssan eqqidi hara addeyiza sinththan eqqidi oychcha oychchin he oychchaza yootishe dees. Istikka oyshetishenne zaaretishe woykko haasa'ishe dizayssi maata gishshasikko maata guussi ayi guusse gizayssa oychchin yootes.

nam7u asati eqqida istafe mille baggarakka tophiya bandira misiley saalettida woraqaatay qaaphettides harasonka gadezan qasse nam7u sora tophiya bandiraykka eqqides istafe issay maca istafe issay addeko eqqoyti

Hayssan eqqida asati betetes istafe heedzdzo asati karetha may'o mayda he asatikka ooththizayssi asatetha maatara gaagetidayssanko asatetha maatay waani bonchettanakkon aiay maatay asas dizakkon gizayssa qoncisizayssakko.

hayssan daro asati uttida istafe nam7ati beto bolla hokkidi woykko ziqqi giidi uttin gu7era doyti googidi eqqida uttida asati be kushen marka waraqata oykkida eqoytappe issinazi wancaka oykkide

Hayssa nam'u asati eqqidi be beradhdhe nam7atikka gede piddisidi woykko issa issa bolla malatidi haasayishe deettes ista ashayishe dizayssikka asa naa woykko asatetha maata gizayssa bollakko isti zoorettizay..

hayssan issina ogitay dhoqo giidi woy eqqi uttidayssi geeddaro miisha malatay beettees hessika yootizayssi asana maata qoncisizayssakko asana maatay issay issafe dhoqu gaanawu issa issafe ziqqi gaana bessena gizayssa qoncisees

Issi kaame daro buurata issi bolla shiishi efidi gadezan qolishe woyko gussishe de'es, iza garsanka asati iza gidope ayko ayko woyko duma duma miishata qoridi ekishene duge buuraza issi bolla doorishe deetes.

Issi poliseyi woyikko danayi eqides.izikka bee kushshenni miththa guppe oyikides.bee bidhadhezankka woriqqe aththidi,bee poliseteththa mayozakka mayides.izappe mile bagara oridde miththi torigettidi boridetida biridayi dees.

hayssan keehippe daro buuray issi heera berka kumi uttides, he heerazanka hara miish duwase, buuraza bichchakko wodhdhizay, buuraza caani epidi qolishe diza makinazikka buura giddon eqqides.

Issi kaamey izas medhozi booththu gididayssi daro miishe be bolla caanishe dees he miishazikka caalida pompata woykko cimmida pompata issi bolla qachidi pude kessi kessi kaameza bolla licishe woy caanishe dizay beettees

Hayssan asati be heera geeshshatetha naagishe deettes istika be sinthan daro buurata shiishshidi pittidi issi bolla aaththidi denthidi be heerazappe digganas lo'o ooththo woykko lo'o qaaxo bessishe deettes

Issi son woykko issi heeran keyahippe daro buurati shiiqida buurata giddonka biitta maata fistaleynne hara arabati dizayssi beettes izappe xade baggara gashe nayti pude shiiqidiza giddofe aykkomesh qorete

Hayssan duge haaththe zaray woykko haaththe shorkay dizayssan maatay dulidi kumidi tucce gidifes iza qasse beyida asatikka yiidi haaththeza zaras iitoyssanne mooretoyssa xeellidi izan kumo maatazi akafarakaashi kessishe deettes.

Hayssan asati be heera geeshshatetha naagishe beettettes istika heeraza iissidanne ogeza tuccida maataza akafaranne dumma dummabatara gaaridi woykko quccidi gede denthishe deettes olla wodhdhidi tuccida buurakka kessettes.

Hayssan issi kaame gede alidi bishe dees he kaamezikka ekkidi woykko ba idi bizayssi buuratakko hessayzi efesays buurazi issi heeran diza asata hargey oysethonta malanne heeraza iissonta mala denthana gidik.

Daro asati be heera geeshshatethi naagettes istafe darizayti maca gidishin attuma asatikka walakettidi deettes hayti ha ooththa ooththiza asati be heerazas keeyppe gita waaga qanxiza woykko lo7ootho ooththizasekko.

Issi macashiya eqadusu izakka eqidasozi fayda matoqa gizaysa kesiza otho kethazankko iza be mayoza benara qachi oykida githe gixadausu bollara diza mayozi guthu halgagi besizaysakko

Fayd giz xaafey guuyera xaafetti uuttides iizappe sinththa baggan daro keehippe paxxa gidida asati eeqida istappe issi adde dayssi giddon diza qaammii bessides hanko asatii wuurekka addusse gidishin ooshshachcha baggara diza addezi buuchchey puulimides

Fayda lanchi giidi amarathora xaafe tuuttida xaafey dees hayssi haso hozikka asay fayda matoqa woykko nashonal ayde geetettidi ingilizathora xeygetidayssa kessidinne izappe ekkizasozakko.

Haysa kuwase kasanchati beetetes istappe issoy shenetidi woyko yilotidi be mayoza kezidi qoodhe bolla yegi wothides hanko asati gede aliday has aliday gi eqida. Gede allo asata zokon duma duma paydoy xaafetides.

Kehippe daro asati issi sohon kehipp daridi detes.asata gidon cala mala asati detes gutiyo kaha kunti ekida asati sinta bagara detes.ista guyeraka qamisa mayiza assatikavdetes. Ista gidon lanxila tokizaysatika detes.

Haythi asathi issi keeththa giddon uththhida; haysi a keeththazikka dere giddon hanishe diza miishshatha asazas gaththida woykko yoothiza sohokko; iza sinththan woykko isththape sinththa baggara ciishshi wodhdho7iithessa gidishin isththi oyddu asi guyera uththida.

Hayssan asati henira haa ali eqqida ista qasseka hanira eqqidi poto woykko missile denthizanne ekkiza asatikka betetes he asatikka amarathora zeena geetettayssa woykko nu qaalara wore asazas gaththanas giidikko.

hayssan issi addey eqqides izikka haasayishe woykko asazas worezanne dere giddon medheto miishaza yootishe woykko gachthishe dizaade gidoyssi beettes izappe guye baggara dumma dumma asatinne dumma dumma ooththiza miishati kadeettes

hHana macashiya keehppe lo'izaarokko baqanarakka orda bessada mal'o asekko sinthara qasse gistira siilettida woykko misilettida may'o humayadus he mayozas medhozikka booththukko ho'eza piccadus.

hayssan issi addey uttides he addezikka amarathora zeena geettayssa gidishin gamoththora issi miish dere giddon hanidayssa medhetidayssanne ooractha miishi waaniday hanidakkon giidi derezas woykko asazas gaththizadekko

Hayssan diza asatappe sintera dizayti lanxila beho'e bolla tookkida wure asazikka qasseka alana chita may'o woykko may'oza bolla giste mirqe malatay diza may'oza may'da.

Yefolis qen giza xaafey xaafettides hessa guussazikka poolise ta gallas gizayssakko he gallasazan daro oosettiza miishati pooliseta woykko daannata bonchizanne ista hanota isti lo7etethazanne ista goobetetha nashshiza ooso ko oosettiza

hayssa sooza giddon heedzdzu asati eqqida istafe gede baggaranne ha baggara daro asi kompitere oykkidi uttides he utto asazikka kompitereza ooththishe woykko beyshenne iza giddofe nababishe dees

hayssan daro asati eqqida istafe issi addezi sinthe aadhidi gede be sinthe zaari eqqides henera diza asati be sinthe ha zaarin oshichcharadoyti hadirs hadirsaradoyti oshich zaaridi mulatikka adde zalo7ethi xeellishe deettes

Hayssa nam'u asati puttida istika kawotetha baggara gaaggida meto birshiza asatakko istika be guyera tophiya bayndiranne hara dere bayndira essida sinthe baggarakka celilo mitha mala woththida.

Haysan daro poliseti woyko danati de7etes. Isita garsara woyko isti eqosozan oydusora ha zorotidi botha qalamey gorpetidi woyko tiyetidi des. Isita gidon isi adezi qalameza be kushen oyqi utides.

hayssan issi poolise woykko issi daannay uttides izikka warqata nababishe dees hessa yizi nababizayssi dire giddon olay zareynne dumma dumma oosheti dendizasati wossidi birshane wosti iginthane giza qofa demmanasko

hayssa daro asati issiso giddo gelidi kumi uttida he asatikka poolise woykko daannatakko issafe adirsa baggara sinthen dizayssi be bollara karetha may7o maydi dees gede iza milera doys qasseka salo mala mara may dees

Hayssan poliseti issife shiiqidi mith qancidi gede tookkekkidi bizaynnee hokkidi duge tookkanas woykko denthidi efanas qasho bolla dizayssi beettes izappe sinthe baggara issi naykka ha mithaza ekkana yiishe dees.

hayssan asati cilila maata be kushin oykki uttida hayssi maatazikka nu biittan woykko nu zooni giddon issi metoy dendizayssa gidikko ba iraasati caalati woykko ka ayuushidayti ha maataza oykkidi booru booru su maata giikko ay7olaykka aayoshi toy7ees

hayssan daro asati uttidettes istafe baggati poolise gidishin gede baggara woykko hadirsa melara dizayti poolise gidontasekko pooliseti oshicha baggara hanira dizayta gidishin istafe issay ziqidi hokkiwite

hayssan daro asati beettettes ista giddon nam7u pooliseykka eqqides poolisetappe sinthe baggara ichashu nayti beto bolla uttida poolisatappe goyra qasse tayfon daro asi eqqidi ha sinthe xeellees

hayti asati polise geetettetes isti dereza giddon dumma dumma woykko iita metoy medhetonta malanne kase medhettida metoy diikko birshanas maaddizaytakko hara baggara qasseka asi asa miishe kaysonta malakka ooththizaytakko

Issi addey eqqides izikka poolisekko woykko daannakko izas oosoyka issi deren woykko issi heraninne nudere biitiya tophiya giddon iita metoy kezennanne asay asara shocetonta mala teqqizayssak.

Hayssan daro asati issife shiiqidi dettes istafe guye baggara nam'u sorakka gita keeththi woykko gita qorqoroy beettees ista sinthe baggan eqqidi issi addey woykko issi poolisey woy daannay ista tamarsishe dee.

hayssan asati issisora gede keeththazoonon eqqida he keeththazikka duca baggara celilo qalamen gorfettides bollara qasse booththa qalamenka gorpettidayssa gidishin asati iza sinthan issi asi hanera maata oykkidi dees

Hayssan hedzdzu asati uttida isttika isay issara hassayishe dettes isstika hassayishe diza mettozi woyikko issti hasayiza gassozi kawoteththara woyikko polletika gettetizaysara dizza mettokko.

Daro asati issiso gido kumideetes he asatika gaamo woga besiza mayo mayida istape oshicha milera sitha aal'idi utho aawazi ayfesora karetikoshin qool'en woytho ekidaysa aathides.

Hayissan darro assati shiqqid utidda he assati bee sinithani kathatanne ushata wothidda he assatape daroti mayiddas isilama woyiko musilime getetiza amanoyi mayiza mayoko

Issi Adey mith tokishe Desi, izka ollazan lo'eth bookidi woyko kashid ollazan duge Mithaza esidi eza tokishe Des, izappe qodhe bagara qase dunguzyi duge gadera gochetishe dizaysakka betesi.

hayssan asati galidi issi bedethan issi keeththa giddon zoretishe woykko duulatishe deettes isse isti mayda mawozikka isti alana cita geetettiza asata woykko iza giddon diza ase gidoyssa erisees

Nam7u asati uttida. Isti nam7atikka adde woykko attumasekko. Nam7ata sinthanka waraqatay dees. Issinazi be waraqaataza bolla oshichcha gushera oykkidi xaafishe dees. Hankoysi be sinthan wothidi qelli gi gordu woththides.

hayssan daro asati issifetethan shiiqidi deettes he asatikka polotikka geetettiza issan7 woykko kawotethara gaggiza ootho ooththiza asatakko isti hantiza suzi keyaype maatay cilili bessidi ichidi woykko zin7i didizayssa

hayssan daro asati issife shiiqidi uttida istafe sintera diza asati mayo mayozi issi medokko istika lastiqo yden uttidi deettes istafe guhe baggara keeththikka dizays bettes keeththazas giddo giddo maskootezi pacekko

hayssan kawotethara gaaggida miisha bolla haasayiza heedzdzu asati deettes istafe nam7ati be kushiye salo denthidi caaqishe deettes issa qasseka hadirsa milara eqqidi ista caaqisishe dees istafe go7e baggara daro bayndiray eqqidees

hayssan keehipe lo7iza asatinne gita gitahu eradiza woykko tamarita wolqama asati bettetes istafe giddon uttida issay tophiya ayssiza kawo abi aymedekko isti haasayishe dizayssi tophiya kawotethara gakettida gmiishekko

Issi addey eqqides izikka tophiya ayssiza kaapo woykko tophiya ayssiza aawa kawo doktore abi aymede geetettizayssakko izikka be sinthan waraqatata micidi nababidi izappe haasayishe dees.

Hayssan asati eqqida isi dizasozikka dunkane geetettidayssa garsan gidoyssa bollara karaza xeellishin eretes istika eqqidi be sinthaza ha zaarida issa giddon salo mala may'o mayda nam'u addeti sinthera deetti.

Hayssan issi addezi uttides iza sintha baggara kompitereykka dees izi be kusheza dhoqu issidi mici woththides izi be sintha ha xeelli uttides gaaththara booththa may7o may7des geeshshara salo mala may7des

Issi qorqoro keeththi gitay beettes he qorqorozaska heedzdzu zooneti wuykko pengetikka beettetes izappe sintha baggan issison cilela mithi guutoti uttides hani bagga qasseya dhishi nam'u bandiray mitha bolla kaqetides.

heedzdzu asati uttideettes istafe issi naazi oshicha millira dees izikka ushbe buuche bolla woththides hanko giddora dizayssara hadirsa baggara dizayssara nam7atikka kusheza qaxidi caaci tira bollay dimmida

Daro asati kawotethara gaaggida meto bolla haasayishe deettes ista giddon dumma dumma medho woykko dumma dumma qoommo qalamey diza may7o may7da asati eqqida isti be giddora paceso asiydi haasayishe deettes'

hayssan daro asati issife shiiqidi uttida istafe baggayti gaammo dunguza hu7en woththida isti shiiqidi haasayizayssi woykko zorettizayssi polotikka woykko kawotethara gaagetiza meto birshanawunko isti shiiqoy

daro asati issife shiiqidi eqqida istika keype yeekkishe woykko michetetha qoncisishe deettes istafe goye baggara lashaykka dees asati essa yeekkizayssi aykko metoy kezikko woykko asi hayqqikko michetetha qoncisiza ogekko

hayssan asati dumma dumma eqata oykki uttida istika kartoone giddo gelthidi oykkida iza oykkida asatikka oyddu hasekko hessika kawoppe asas yedettidayssa woykko kawo baggara yida miishekko

issi addey uttides izikka be kusha dhoqu issidi pooqu woththides izi dhoquso kusheska oshecha kushezakko izi mayda may7ozi salo mala may7o bollara may7di gaaththara booththa may7o may7des izikka komputer be sinthan woththides

hayssan kawotetha meto birshiza asati issiso kumidi duulatishe woykko haasayishenne medhettida metoza birshanassinne sinthefe hara meto iyonta mala waanidi nangani gizayssa haasayettishe issiyssara zoretishe deettes

Hayssan asati betetes istafe hani baggara woykko hadirsa millera sinthadhidi eqo adezi ordenne asho kunthidi keehppe deexidadekko ulozikka izas ordi bessidayssakko ayfesorakka ordekko.

Hayssa nam'u asati eqqida istafe mille baggaraka tophiya bandiray qaaphetides istafe gede baggara qas yege boch minister giza xaafey amarathora dees hey asatikka ooththizayssi demmisha baggara diza metotanko.

issi addey ziqqi gi uttidi be toho bolla wodhdhi gulbatidi mitha puute tokkidi he puutezakko biittaza shiishshishe woykko mithaza xabozi awanninne hara harabatan qohettenna mala biittan kammishinne biittazaza ki'on moogishe dees

Issi parazoyi izas botta gidida issi gaare goochidi dees. Gaareza bollakka giddon gelidi caanet i utida asika beetettes. He gaarezasikka bollara gedi kaame, kaara malayi woyko ciro malayi wodhdhi dees.

Haysan nam'u misiley desi namazanika daro asati betetesi misilezi gidon karetha medhora yafaray dizaysan gaagi uttides izape hadisa bagara dizaysa issi maciya eqada tamarsaws.

Keehippe daro asatika ha sohozan beetetes istappe sinthera diza issi maccashiya ha baggara woykko hadirssa dirara dizara kushezan bootha miishe qachcha wothadus isti wuretika ayko miishe ekana yiidi kaame gidon uttida.

Asati dumma dumma derezassi go'a immiza Soo shiqqi uttida isitappe nam''u asatikka naa idimidda isita sinththerakka issi asi woyikko gashshe nayi

hayssan daro asati uttida istika nam7u baggara misilen dettes isti dizasozikka giya mala gidana dandayees istafe guye baggarakka celila michatikka togetidi deettes nam7usozanka asati shiiqetidi issa hayssara matan utidi

daro asati hayssan gede salafettidi woykko zoorotidi eqqida ista giddo lanxila tookkida asati sinthe baggara deettes he asatikka macatakko istaf gede baggara keeththinne mithibeetees mithazikka cillilakko

Hayssan asazassi dzumma dzumma go7a immiza githa keeththi beeththees; he keeththazikka keehippe lo7izanne ha7i wode keexeththiza keeththata qommo woykko ha7i wode keexeththiza keeththatha hanothan keexeththidi lo7iza keeththe gidoys ereththees.

keype daro asinne daro kaamey ogezan dees kaamezi ochicha baggaranne adirsa baggara issisora eqqidayssa gidishin hayssa giddo zara qasse gede asazi kaamezappe giddo baggan woykko pace dizasoozan gede ha hantette

Ayssi beettiza sozi dere asazas dumma dumma go7a immiza so7ozappe issinazakko izikka transporte go7a woykko ase issi bootappe haraso efanas go7iza ooththo ooththizayssakko hessan eqqida issi kaamey beettees

Dumma dumma miishata bayziza asati beettettes ista giddofe muuse bayizaykka dees dononne dumma dummabata micidi asati bayzettes hessi bayzettidasozikka giya geetettidi gamothora ceeygetees.

hayssan daro asati uttida istika bees ushshu oykkida isti ushsheza qolidi oykko miishazikka gose geetettidayssakko isti iza giddon qolidi uyizaynne baggay qasse be sinthan wothi dizay deettes

hayssan kowaase dembay dees he kowaase dembazanka daro asikka beettees yaassatikka kuwaaseza ka7ishe deettes ista mayda mauzikka dumma dumma medho woykko dumma dumma qommo qalame may7o mayda

Issi kaamey heedzdzu tora dizays woykko bajjajje geetettizays eqqides izikka ha bagga woykko be sintha ha zaaridi yizayssakko iza achchanka daro asati shiiqidi eqqida izikka bees guyera madabara wothi diza asi eqqida.

hayssan diza asati tophiya bandira malatiza may7o may7da istika paydon keehppe daro asekko dokushenka tophiya bandira hinira haraasi hanira hara asi giidi dafidi pooqidi woykko piddi sidi meci oykki uttida.

Hayssan daro kaametinne asati bettetes hayssi soozikka asatas dumma dumma go7a immiza sootappe issinazakko ha7izi go7izayssi transporte geetettayssa woykko asata caano go7a immiza sokko woykko iza ooththiza keeththekko.

Asati maabiraate woykko koronte qachishe deettes. Istappe garssara gede guye bagganka daro keeththi beettees. Istika mithaza bolla kiyi biidi bollan uttidi qachishe lo'ethishe woykko giigissishe deettes.

hayssan yelagati kuwaase demban ka7idi woykko gelidi kaasse bolla deettes isti ka7iza sozi woykko dembazikka shuchchan meeshetayssa gidishin booththa qalameykka gede he ha yafarettidi dees

Kehipe lo'o gididi mayetidi seletidi ade gidi diza assati betetesi ettika gamo dunguza mayida gidishin etta gidoni mahe galibba mayidda assika desi guye bagg

Kehippe cilila gidida worayi woyikko parke getettizayissa betess.izza gidonn dumma dumma miththa qommoti dizayiss eretees gede bagara dhoqqa woyikko addussa miththi dishshin guyera gashshenne cili'iza miththi betees.

hayssan issi macashiya be ho7e woykko be bolla mecashe dawus iza meecizayssikka haaththey aafo bollara goggizayssa woykko piissay dizayssa garse geladakko izakka bollara booththamayonne garsera karetha githe gixada meecaa

Hayssan dere giddon diza woray bettees hessi he worazikka daro baggara go7a immees. Iza giddon do7ati woykko kare medoosati aqanaska maaddees. Mithazappe asi qanxidi eeththikokka go7ees. Iza giddon carko ku7anawukka maaddees.

hayssan daro gaammo woga bessiza gaammo dunguza miishati shiiqideettes issika geetettizayssi parke geetettizay woykko gora geetettizayssi guyera dizayssa gidishin iza beyanas woy ceellanas bida asati beyiza miishekko

Hayssan keyppe gita aafora woykko gita piissara haaththey duge gogishe dees haaththezikka booththa medho kessidi woykko saammuna goppontotho giidi goggees izappe sinthe baggan ha baggara diirazan kathi dolidi kaxana matides

Hayssan keype lo7iza haaththey woykko abba mala teqetidinne eeli uttidayssi betees hessanka asazi gelidi ka7anassinne bewozna iza beyshenne iza giddo gelidi ka7ishe ufayssanas maaddizayssakko

Asati issife shiiqettidi kath mishe deettes kaththazikka ista sinthan gede licettidi maarara uttin izappe aadhdhi aadhdhi ekkishe deettes izappe ha baggarakka muuzeynne gede baggara dumma dumma kaththatikka deettes.

Hayssan issi maccassiya uttadasu. Izakka ba bolla mashine geetettida issa oykada ayfeza bolla wottadasu. Issika izis ayfeza wanndaysha giddidakonne tsellidinn demmide ha photo mala woyko misile mala kessiza.

Ayda matawuka kessiza issi ade betes. Izika be sinthe hara gedde zaaridi utideess. Izape gede bagaraka ha issi indda gosara de7awus. Matuqeza ekanaw bida asatika achan kummidees.

Hayisan asati asata woyiko nayita suntha xapishe woyiko masagabishe de'etes isitape hinira utizays masgabishe hezu ase gidishin isti mayiza ma'ozi issi medho mayoko

Dumma Dumma Ooththo Ooththanaw Woyko Dumma Dummabata Kesanas Asata Sunththa Xaafidi Oykiza Woykko Mazagabiza Asati Detes Istika Utidi Dizaysata Gidishin Koydi Woykko Othana Gidi Bida Asati Eqidi Xaafetes

Hayssan daro asathi shiiqi uththida;isththika shiiqida issi payda maththooqiya kessanaa gidoyssa isththa sinththan uththida maashine qommozinne iza ooththashe diza komppitherezi erissees;ha baggara uththida issi addezi waraqathan sunththaa xaafees.

Hayisan asati daridi issi sohon detes hostika payida matawuqe gizayisa kesishe de'etes iza kesida adeka be kompiterera iza sinthan woyiko asatappe duge bagara utidi xafes

Hayssan asati bettettes. He asatikka payda matawuqa kessiza askko. Istas kessiza indiyakka be duunaza goozedus. Izakka bees nam7u kusheza kompitereza nam7u kushara naaqashe dawus sinthara kessana yida asati eqqida.

hayssan daro asati uttidi xaafishe deettes istika asaza mazgabishe woykko xaafishenne asaza paydishe dizayssi beettes isti uttidi xaafishe diza asatikka nam7u asekko ista sinthan xaafiza woraqaatas micetii

Daro asati eqqida istika issisora gede aalidettes ista sinthanka asi hokkidi ooththishe dizays beettees istika izaade achch gakkanawu eqqidi naagishe dizayssikka erettizayssakko.

Hayssan uttida asati wuritikka be sinthan muwaraqatanne maxaafa woththida istika addenne maca gidishin macati paydo nam'ukko hanko addeti hadirsa baggara heedzdza oshicha baggaraka heedzdza issi bolla usupun guussnkko.

Hayssan assati teenise geetetiza kaasseza ka'ishe de'etees isttika be sinththan xarapheza wothidi woykko izas kaasse dembazan bollara kuwaseza ekkidi shoci shoci issoy gede heno ha histti histti zarsishe de'etees.

Hayssan diza naythi kuwaase kaa7ishe deeththees; isththane issi na7izi kuwaase ekkidi hankkoytha xoonidi woxxishe de7ees; guyyera dizathhthikka xooni woykko woththi ekkana giidi iza geedo piradhdhishenne woxxishe deeththes.

Ha sani oyddu asati ba toho bolla gulibatida isti gulinatosika demba gadeko gadezanika mathayi keehippe dolidi dees isstika gishe woykko issiporte woxana gishe giggeti utida guyere ista xeelanas guyera yuyii eqqida

Haysan daro asati betetes he asatika isporte be'iza asi woyko kushe kuwase ka'etizaysa xelidazatakko istape bagati ha bagara bagati gede bagara gididi ka'ishe de'etese ha bagara diza asati dhoc'e mayo mayada.

Nam7u asati beettettes. Istafe issi nazi kuwaase dheeqishe dees ,issi nazi qasse woxxishe dees dhiqizay duqe xadera dizayssa gidishin woxxizay ha baggara dees. Istafe qasse gede baggara daro keeththatikka beetettees.

Toho kuhaasey kaasancha nayti kaasseden ba komida ista zokko baggarakka dumma dumma ista paydoy xaafetu uttides leemisos hayssa nay beettizay tamman oyddu paydoy dees uddufun tamman uddufu paydo tammanne laapunanne hararatikkade.

kuwaaseza ka7iza nayti kuwaase denban deettes isti ka7ishe diza kuwaassezikka dees istafe ha baggara issi addey gede be kushe issina guye issina sintheyssi yeddidi haantishe dees

hayti asati isporte ooththizas woykko bolla qaatho ooththon eretida asatakko issayistika aazi ooththizo giza gidikko isporte oose asa naa hu7ekka lo7o qofa laamees asa naa hargefekka teqqees giidi qofetizase dafek

Haysse guye baggara daro asati woykko daro natethanayti beto bolla gulbati uttida istafe sinthe baggara issiyadey karetha mayo maydi ha yiishe dees ista gulbatoytappe diira diasati qasse iza milara woykko ista milara yuuydi eqqida

Nayti kuwaaseza ka7ishenne kuwaasara woxishe deettes istafe sintereday ekkidi woxizayssa gidishin goyera dizays dhoqu gidi iza bolla guppuuttides izappe goye baggarakka issi addey gede hamuttishe eqqidi dizaybeetee

hayssan yelagati woykko naatethanati kuwaase ka7ishe kuwaase denban gele uttida istika ooththizayssi woykko ka7izayssi isporte geetettiza miishata qommozappe issinaakko izikka too kuwaase geetettes

hayssan kuwaase ka iza kuwaase kaasanchati woykko yelagati kuwaase denban deettes ista beyiza woykko xeelliza asatikka haara gide uttida uttida asata zokkon dumma dumma bati woykko paydoti dizayssikka beettees

heedzdzu asati kuwaase ka7ishe izara woxishe deettes istafe nam7ati mayo mayozi issimedokko sinthera woykko oshicha baggara dizayssi mayoyssi istayssafe dummati bessees giddon eqo addezi woykko naazi kuwase oykkidi tohon woxishe dee

Daro kuwase kaasanchati issibetethan eqqida istikabe ka7idi xoonidi woykko goobidi ekkida woytoza woykko mogotoza iza sunthaska wanca geetettizayssa dhoqu yssidi oykki eqqida.

Hayssan dumma dumma ha'i wode miishaza ooththizay woykko teknoloji geetettidi ingilizatora xeeygetiza miisha ooththiza issi kumi des. Izappe ha baggara beettiza zazare malay woykko shempozoy diza issi beettes. Iza meray bootha.

Hayssa daro miishati beettettes he miishazikka mashine geetetteyssa gidishin izas go'az woykko oosozikka hu7e woy hde.e issike qanxokko izappe dumma dumma gitanne gashe histi qanxanaykko laamme laame geelthiza achchezikka izaachan de

Hayssi miishazi maashine geetettidi ceygetes izikka go'izayssi woykko izas ooththozi bira tayfokko bira asi daro saate ongidi woykko daro saate ekkidi tayfizayssa guutha saate giddon tayfidi ongo dandayees.

Hayssi oyde malazi woykko ha'i wode medhettida miishatappe issi nazi asatas toho bolla woykko asatas bolla kifile bolla metoy diikko isti berka ba wolqan hantanaw dandayontayssa gidikko ista izan utisidi efanas maaddizayssakko.

Hayssi miishazi solaare gaane geetettidayssakko izikka go7izay arshefe woykko awappe gallas poo7oza garxife yidi woy ekkifeiidi omarsi asazaz qasse aggi xompishe woykko immishe aqizayssanne go7izayssak.

Hays namu'tohora diza woykko saykile getetizays kame qomotappe issoy bettes,izika assi hantanes tranpoarte getetizaysa goe'tanas madidaysako izi gita kameppe guththa bira woykko gashe bira ekkes

Hayssan keehippe adusse woykko gita kaamey ha baggara yishe dees ,izas medhozikka guuthu haatheththo giidi ekkidi polli bessidaysako izappe guye baggaraka dumma dumma medho woykko dumma dumma qalamey diza kaameti daroy dees.

Ethiopian giidi ingilizathora xaafetin bollazan xaafera diza horphiley eqides izika medhozi izas boothu gidishin iza bolla xaafeto xaafezi zo'o qalameta woyko zo'o medhora xaafetides.

Hayssan issi kaamey beettes. Ha kaamezikka be sinththa gede zaaridi bishe deesi. Hessika asantanne dumma dummabatakka caananaw maadizaysako. Izas oyddu tohoy woykko oyddu goomay de'es. Izi ha'i kareththa goommaragede bees.

Haysan duma duma kame qomoti betetes istika asa cananas woyko asi rlle gakontaso esosidi epidi gathidi asi koyza meto birshisanas gutha saten daro oge hantanas madizaytako

Issi maccashiya uttadus izakka izis bola kifilezan metoy dizaro gidishshin metoyi diza asi woyikko hamuththu danidaonita asi uttidi togada biza mishsha toggada bashshe dawusi izakka ba sinththa ha zara xelashshe dawusi

Hayssan gede xeellishinne ogey beettes ogezanka acey woykko shuchchi qolettidi dizayssakko izappe gede baggarakka ogezara hantiza kaameykka dees hayssi ogeesi akkidu oosetoyssi issi baggara kaameynne issi baggara asi hantanas.

Dumma dumma tiransporte qommoti woykko asi issi eerappe hara eera banas go'ettiza miishati deettes istika wurtikka kaame qommotakko istafe gashe kaamey heedzdzutora dizay woykko bajjaji geetettizayssikka beette.

Hayssan dumma dumma kaameti bettettes hessi kaamezikka go7izayssi asazi be toora hantidi ele gakkontaso woykko issi heerappe haakkidi diza heera guutha saate giddon daro wolqa oychonta gashshanas maaddizayssakko.

keehppe ordey haaththe malay pude dhoqu gi biidi duge xokishe woy gadezan duuxereti duuxereti wodhishe dees izappe sinthe baggara daro paydon keehippe daro kaamey issisora duge eqqidays beettes

Hayssan keeyipe lo'izasoy dees iza giddonka lo'iza lo'izanne gitahu'eradiza oykko wolqama asatinne izatho al'o bira ekkizanne keeype lo'o gidida kaametikka bettetes ekaameti beettizayti paydonnau'okko.

Hayssa daro asati gade zara hantishe deettes istafe mille baggara gede oshicha bagga xiellishinka daro keeththi keexettidi dhoqanne gede aaho gididayssi beettes adirsa baggara qasse beshin daro kaametikka deettes.

Hayssan issi kaamey gadezan oykko ogezan oyke tuuttides he kaamezakka goyera sugidi kessizanne woykko laaggiza asatikka gede sugidi boqazappe kessanan woy oyketosozappe pinthanas maaddishe deettes.

Issi parazoy gaare goochchidi yees he parazozikka addekko izikka wotara geetettes guussukko izi zokkozan qachin woykko hane gammaso shiiqidi gaarizi qashetin guyera goochchidi ekki yees.

Hayssan keehippe lo'iza keeththi beettees keeththazi gorfetida qalamezikka booththuko keeththazas ha baggara qasse giddora gelesoy woykko zoonoy dees zoonozi gaaththara ibixettidi uttidayssikka beettees.

Hezhu asati uttida istape nam'ati adenne issiniya macakko macaya hadirsa bagara daws hanko addeti izipe oshicha bagara deetes isti he hezhatika ayko mishe woyko kompitere malizaysa wochishe deetes

Haysan kehipe lo'iza kethi de'es iza gidonka lo'za lo'za asati gelidi eqida haysi kethazika Katama gidon diza kethatape ha'i wode kethi gididaysinne ha'i wode kethata qomotape isintoza gididaysi eretes.

hayssan issi gita keeththi betees izappe sinthe bagganka lo'o ogeynne oththe gadey dees oththe gadezan qilila maataynne cilila mithi diirazakka googi uttides oththeza giddon issi mith gitay hangari dees

nam7u asati akafa oykkidi eqqida istika biitta aceza woykko shuchchaza aaththishe deettes issinas henera deessa gidishin issinas heneradees isti be aaththiza miishaza woykko gongeza bepe giddon woththida

hayssan keehippe lo'izanne aleqidi lo'o hanotan keexettida keeththi beettees ne keeththezappe mila baggarakka issi addey gede keeththazas yuushozan woykko diirazan diza birdaza oykkidi eqqides be hashe bollaka mayo qaaphides

Hayssanni pooga geetettiza gitanne wolqama keeththi dees izikka oosettizayssi shuchchafe biratappenne dumma dumma simminto geetettiza miishatappe shiiqetidikko medhetizays izikka pude dhoqa woykko adusseko.

Hayssan asati issifetethan shiiqidi zoretetha bolla dizaysbeetes he asatikka paydon heedzdzukko isti zoretishe diza kaarazikka katama giddon diza keeththata wosti keexane gizayssa katamaza wosti lo'ethane giidi zoretetes

Hayssi keype lo;iza keeththi dhoqo giidinne gitatidi beettes hayssika ooratha hanotan keexettida katama giddon diza keeththadappe issinazanne keype lo'o hanotan aleqidi keexettida keeththa qommo gidoyssakko bessizay.

zeden qen qerewu giidi amarathora xaafetti uttida xaafey keeththa achan beettees hessa guussaska gamothora uddufun gallassay attides guussukko he nun qasse dizayssi asir foresent qidemiya kifiya giidi xaafettida amarathora dees

Hayssan keechchi keecettishe dees he keechthazikka pooqe keeththekko izas sinthe baggara gede wodhdhida woykko torgetida mithazi woykko barzafizi dendanan mati uttoysi beettees.

Hanna issi nayya eqqadda bethawus. Izzaka astamarekko izza oththizaykka kawo tamare keeththan woykko kawo tiryhthe kethan tamarsizarokko izzaka astemarethi mayza mayo bollara mayadus izza medhozikka bothikko.

tamare nayti be tamariza kifillizan dendidi eqqida hesse isti dendi eqqi uttoyssikka astamarey gelin astamare bonchanas woykko lo7o aqideyti maaladu gidikko lo7o peyideyti bilayso gidikko giide astamarey ista yo7ochin iza zarsanasko.

ichashu asati eqqida ista giddo nam7ati adde heedzdzati macakko macatappe nam7ati aarese gidishin issiniya qase karethikko addetappe issi nazi aarese issi nazikka karethikko

Hayssi asati dizasozi katama giddon diza timirte keeththatappe issinazakko iza giddonka tamari nayti gelidi uttida istika be waraqaatazan kessidi xaafishinne tamarishe dizayssikka lo7ibeettees.

Hayssa nayti eqqi dendi uttida issi dizasozikka tamareson kifile giddonko. Ista giddoppe daro nayti be kusheza liiphe bolla shiishshidi woykko liipheson denthi woththida. Astamarey gelin isti astamare bonchos eqqi uttoys beetees.

hayssan daro asati dizayta gidishin istafe sinthe baggarakka uttida asatikka deettes he asatikka be toho bolla wodhdhidi uttida guyera diza asati qasse goo gidi istafe zokko baggara be sinthe ha zaaridi eqqida

issi asi ola miishe woykko massara geetettayssa be sinthan essides izikka asa olanade woykko henerayiza xalateza xeellishe dees izi be ayfen bessiza miishaza woththidi izara asazi woykko xalate yizayssa wochees

hayssan keeyppe gita keeththi henera googe alidi uttides izikka katama giddon diza timirte keeththadappe issi naazakko iza sinthe baggara maatay cililidi dolishe dizayssikka bettes keeththazi gorpetoyssi karethanninne booththa qalamenko

Issi adde liiphen away eqqi dees izas liiphezanni awazi eqqidi poo'i woykko xolqi uttides go7e baggarakka keeththi woykko pooqey dizaybettees izappe matazan woy izi eqosan maatay cilili dees.

ana issi macanaya beettizaara tamare naakko izakka tamariza keeththazappe kezeda zoono baggan woykko sinthe baggara eqqadus izakka tamareso keeththa may7oza geeshsharanne garsera bollara may7adus bewu7akka dadis

Hayssan tamare nayti be mayoza maydi deettes istika issibetethan gelidi daro kaththi ista sinthan issi sora licetidi geede uttidayssafe beesbees ekkidi be kushen kushen saanera oykkidi maana bishe bettettes.

Issi macashi eqqadus izakka bollara booththa may7o mayedus garserakka karetha githe gixadus be kushenka karetha may7o kessadakka oykkada dawus iza be mille baggara korjekka ba7adus.

hayssan uttida issi addey dees izi haasayizayskka katama giddon diza timerte keeththatara gaagettida metotakko he metoza birshanas oychishe woykko birshana giidi be qoppidayssa be ho7e giddofe kessidi asazas yootishe zoretishede

Hayssan daro asati eqqida istafe gede woykko hadirsa baggara xeellishi diza asati issi medho may'o mayda isti may'o may'ozas medhozikka karethikko he may'ozikka tamaridi asati wursidi anjetetha gallassan mayza may'okko.

Hayssan tamare nayti be tamariza kifile geli uttida istika oydeza bolla uttida oydezi medhetoyssikka biratappinne mithafekko garsera oydezas toozi toozi birata gidishin isti uttiza suzinne caafizasozi mithikko.

Hays San issi nay eqqadus izakka kawo timirte keeththan woykko kawo tamarison tamarizanakko izakka be tamariso may7oza may7adus kushenka izappe bollara may7izayssa kessa oykkadus gaaththara dizaa booththa mayobete.

Kehipe ahonne asfaltte giddida ogey bettes. izarakka kameti gede hantiddi bishe dizayssi hakiddi bettes izappe mile hanira bittay goyetti bessida gadeynne sinthe bagara matay miththi dollin cillilizay bettes.

Haysan kehipe loo'iza ogey katama giddon beetes. Ogezapeka dira bagara bagara eqida koronteti keehipe dhoqa poo'o imishe xoommpidi detes. Ogezika kehipe loo'o hanothan osethidi gidoraka qalamen gorpetides.

Hayssan keehidi lo7o hanotan ooththettishe diza ogey woykko aspaltey beettees he aspaltezakka ooththiza kaamezi sinthe baggara gede bishe de7es izappe diira diira iitoyssaka asi kushera duge akaafan qanci qanci giigissishe dessi.

Issi kaamey oge baassishe woykko goyshe dees ogezappe mille bagganka daro asati eqqida he assatikka be sinthaza iza bakka zaarida kaamezikka beyakafaza biittaathi kunthi di yees asati eqqidi kaameza lo'ethi xeellishe deette

hayssan ogey baasettishe dees ogezakka baasizayssi kaamekko he kaamezi giddora ogeza woykko gadeza phalqidi bishe dees izakka ceellishe asati izappe mille baggan eqqida iza laaggizadikka iza giddon dee

issi kaami gadi baasishe woykko ogeza goyishe dees izas medhozikka sinthe woykko qoodhe baggazi tooce medhokko izappe gaaththazan uttidi iza ooththiza woykko laaggiza ddezikka ooththo bolla dizay beettes

Issi kaamey ha zokko zaaridi be sinthe gede zaaridi bishe dees izi biza ogezikka asfalte ogekko izikka he ogeza haaththe qolishe woykko haaththezan ushshishe dees iza bolla eqqidasatikka deettes.

Hayssan oge ooththiza woykko oge lo7ethiza kaamey beettees he kaamezikka ogezan aspalte gelthidi woykko ogezan shuchchaza meeshidi iza bollara haaththeza ushshishe dees hessika ogezi oosetoyssi meqonta malanne za7onta mala maadde

hayssan keehippe lo7iza katamay beettees katamazappe garse baggaranne bolla baggaraka ogey dees bollara pude duge bizay didessa gidishin garsera qasseka gede pinthiza woykko gede garsera hokkidi aaththiza ogeykka dee

Hayssan daro asati eqqidettes isti eqosozikka ogekko istafe goye baggara issi kaame gede bishe dees ista giddon issi macashiya xalala dizaaro gidishin hankoyti wurtikka attumase woykko adde asekko.

asati issi betethan uttidi waraqata woykko maxaafata be sinthan woththida istika gaaththaza pooqidi nababizaynne ba kushin oykkidi uttida giidi deettes habaggara diza issi addezi hu7e qanxisidi gede ista xeellees

Hayssan gita gita kaameti bettetesi.isttikka hu'erakka ducara gaagesora muumue gididayssi beetesi. Hessakka istti muumidayssi isttasi oosozi haathe gatho woykko issi heerappe hara heera haathe efo gidoyssa daafe haathezi gukkontta mala giidi...

Haysan dumma dumma woyko daro asat shiiqid detes. He asatika Iss heran woyko derezan hathe metoy Banda mala hatheza azas lo'ethid woyko marara gakana mala othizaytako

Hasan kehipe shosha mala gididi xaeti xaxeti gidi issi bolla utida mish des mishazas sunthazika tubo getetizaysakko izasi gede adusatethka kehipe gitakko medhozi karethiko

Hatha bomba gelthiza tubo hathe issisoppe haraso epiza ogezi haysan licetides izasika medhozi karethi gidishin izika kehippe adusene daro gididaysako betizay izappe miye bagara asiyne shuchi dees

Hayissan henira hanira miththi eqqidi woyikko gede meshshettidi nne duge bizayissa betees.hessakka oththetidayissa giddon dumma dumma woyikko henira hanira teqqetidd dizaa haththetikka betetes.haththetappe gede baganikka shuchchi dees.

Hayisan asati issi sohora eqidi kushe mec,etishe detes histappe bagati hatha kushen kophetidi gamuc,ishe woyiko uyishe detes histi be huphe bolaka qophe wotiza histappe guye bagara diza adde hokidi ha ayife xompi xelishe dees

hayssi haaththe oykkiza gongekko izaska gompas keeyppe aaho gidayssafe dendedayssan izi daro haaththe oykkes izappe asazi tobora gelthidi ekkidi ekkidi beheera efidi go7ettanas maaddees

hayssan gi ta tubbora haaththe yiidi issison pude duge gede ha biidi daroso shaaketiza aahonne wolqama gidida tubbozi ballatidi woykko hangetidinne ta shetidi shaakereti harasoraso yeddishe dees

hayssan daro nayti shiiqidi eqqida istika be kushe meecizaynne haaththizan gidi kushe yeddiday gi uttida guyera geeshsha baggara eqqidikka isti meecizayssa xeelliza asikka dees istafe baggayti miicettes

hayssan haaththey ooththiza miishati woykko haaththey gogiza tubboynne bombaybeettes izas millezara heedzdzu yarkaney uttides yarkaneza oykkada issi macashi duuqashe dawus gede baggara birata birday bomba googi uttides

Issi haththey oosettidi woykko bomba kezidi he aaththezikka pude salo xongetana malanne pude guppana mala oosettidayssakko yaaththezikka ha7i guppishe woykko pude salo xongetidi aggi duge gadezan qolettishe dees.

ichashu asati beettettes istafe oyddati may7oomayozi bollara dizays issi medhokko ista giddon issi addey qoofe woththides iza qoofezas medhozikka booththukko isti issi petethan eqqidettes